Ndaba omwami ayimiridde ku jjinja waggulu ku nnyanja, ng'omwami ono alabika ayina ky'ayagala okkwata oba okuvuba. Omwami ono alaga nti ayina ky'asudde mu mazzi, amazzi ne gabuuka waggulu oba ekiriyo ne kibuuka ne kijjira ku kantu.

Ndaba ezzike eriwummulidde mu kibira ky'emiti nga litunula teryebase naye nga liri awo teririna kye likola liwummuddemu liraga nti liwummudde. Ezzike eryo liri mu kkala nzirugavu.

Ndaba embuzi ennyingi aba eziwerako nga zi zirabika ziriko azikuuma nga kiraga nti bazitwala okulya oba si ekyo baziggyeeyo okulya.

Ndaba engabi oba obugabi naye nga bungiko. Buli mu kifo, buli mu kibangiriza kye mba ŋŋamba buli mu kibangiriza, bunoonya ekyokulya. Obumu obulaba nga bulya, obulala obulaba nga bulina kye butunuulidde oba kye bwekengedde.

Ndaba ekkubo ng'ekkubo lino amabbali g'ekkubo waliwo petrol station emu gye simanyi linnya oba etalaga linnya nga waliwo ekizimbe ekiriwo era nga waliwo n'abantu abayimiridde.

Ndaba oluguudo olunene lwe bayita lwe bayita mwasanjala. Oluguudo luno si lwa kkoolansi, luguudo lwa ttaka luliko abantu abalutambulirako era nga nnengerako omwami ali ku ggaali ye agikulula tavuga alaga nti waali waliwo kkasozi era avuddeko akulule nkulule.

Ndaba abaana abasanyufu naye mu baana abo mulimu omwana omulenzi ali mmaaso omusanyufu ddala ddala era ng'alabika abadde alindiridde ekifaananyi.

Ndaba omukyala omuzungu, ayambadde ejjaketi eri mu kkala oba mu langi eya bbulu, omukyala ono akutte kkamera era alaga nti alina ky'asika akuba ekifaananyi.

Ndaba abantu abakozi abookya kasooli, abookya gonja, abatunda ennyaanya abayina bye bagula, abasala ekkubo, ndaba abatambula, ng'olaba mu kifo buli omu ali busy, abatambulira ku ppiki, abagenda mu bifo eby'enjawulo naye nga we bali katale, ebbali n'emabbali eriyo akatale nga kiraga nti ono bw'abulwa eno asa...

Ndaba abantu mu kifo ekirungi ekiyooyooteddwa obulungi, ekifo ekiraga nti bakisinzizaamu era ng'abantu boogereramu ne Katonda waabwe oba ne Katonda.

Nnengera omukyala ali mu ffumbiro. Afukamidde bulungi afumba era alaga nti by'afumba birimu omuliro, atabulamu alina omulawo. Afumba oba asiika ebyo by'atadde mu sseppiti. Yeewombeese bulungi afumba.

Ndaba adungu, ndaba ebifaananyi eby'abazinyi nga biri ku kipande wabbali. Era ng'ekifo kino kiraga nti ebintu bino instrumentals oba ebintu ebikozesebwa mu kuyimba adungu, ebivaamu amaloboozi ag'enjawulo.

Ndaba ebibatu by'omuntu nga birimu entuntunu entuntunu zino bazinoga ku ttale era abaana abato bazirya nnyo bazirya nnyo nga tebamaze zzooza oba kkola ki oli n'akwata n'alya bye bibatu by'omuntu bye ndaba ebirimu entuntunu.

Ndaba omwana omulenzi omuto alunda ente alunda ente. Omwana ono omulenzi okusinziira ku budde kiraga nti ente zino aziggyayo buggya ku ttale, ziva kulya, azigobwa azitwale ewaka kuba obudde ndaba nga bwa kawungeezi. Obw'oku makya aba azitwalayo, obw'akawungeezi aba aziggyayo.

Ndaba eryato ku lubalama lw'ennyanja, ne ndaba obuyumba obuli obumu buli mu kkala ya gguliini, obulala bwa bulooka. Obuyumba butono, si mayumba manene; bwetooloddwa ku nnyanja. Ndaba emiti egiri mu kkala eya kiragala.

Ndaba eryato liriko abantu basatu, kuliko omukyala, omwami n'omwana. Omwana ali mmakkati omukyala akutte enkasi y'akulembedde n'omwami alaga nti ayina by'avuba era bali mu lugendo bayina gye balaga naye ng'omwani agenda avuba bali ku nnyanja baseeyeeya.

Ndaba omwami ava mu nnimiro ng'ayina by'akudde, biringa butungulu, byefaanaanyiriza obutungulu era ng'ebimu abikutte ayina gy'abitwala, ng'ebirala biraga nti abisibye agenda kudda abikime era ekifo mw'abikudde kiringa ekirimu amazzi amangi oba kirimu amazzi mangi naye era ne ku ndabika ye ku nfaanana ye eraga nti amazzi gabadde gamutuuse mu maviivi.

Ndaba amaato agali mu kkala eya bbulu. Ndaba ebizimbe emabega waabyo era nnengera n'ensozi empanvu ddala ngo ng'obuuse amaato gano.

Ndaba abakyala basatu; abeesibye gomasi bali babiri, omu asitudde omwana ali emabega ate ng'akulembedde tasitudde mwana. Kuliko n'omukyala ow'omu makkati ali mu bbulu. Balina akakubo mwe bayita, ekiraga nti okusinziira ku mbeera y'obudde, balabika nga bava ku mukolo kuba obudde obulaba nga bwa kawungeezi, kiraga nti bava ku mukolo baddayo ewaka.

Ndaba omusenyu ogubeera ku nnyanja ku lubalama, nnengera abantu abali ku nnyanja naye nga bali eno ku lubalama. Nnengera eryato eriri mu kkala eya bbulu era liraga nti abantu bano lyakabateekawo oba nga ligenda kubatwala okubazzaayo.

Ndaba enkota y'ettooke eriko empumumpu, ng'empumumpu eko eno eyimiriddeko ekinyonyi ekirina omumwa omuwanvu; ng'era ekinyonyi ekyo kiraga nti kirya obumuli obuli ku mpumumpu eyo.

Nnengera emmotoka bbiri, emu lukulula lukululana eraga nti esiraanidde ku mukono gw'eri n'eya kkanta etisse amanda nayo esiraanidde ku mukono gwa sayidi emu.

Ndaba abakyala abatudde obulungi abali mu katale nga abakyala abano mulimu abasusa ebijanjaalo, mulimu asusa kawo ng'era kiraga bayina n'ebikopo oba ttampeko mwe bapimira singa oba ozze okubigula.

Ndaba ekifo ekitondebwamu oba ekikuŋŋaanirwamu oba ekkuŋŋaaniro ly'ebyobuwangwa oba ebintu eby'enkola enkadde ebitundibwa. N'ekifo kino kiringa ekiri ku nnyanja.

Ndaba omukyala oba omwami eyeesabise obulungi, ali mu labalatole oba ali mu byuma ebikebera omusaayi oba obuwuka obutiŋŋinnwa obutono okuva mu mubiri gw'omuntu oba obulwadde obw'enjawulo.

Ndaba entulege mu kifo ekikubibwamu ebisolo naye nga ziriwo ssatu ziri mu kulya muddo ziri mu kibangirizi zirya muddo.

Ndaba ssente eziriko Bank of Uganda era nga ssente zino ndabamu ak'emitwalo etaano ak'awamu, ndabamu ak'omutwalo ak'awamu, ndabamu aka... ak'enkumi ebbiri ak'awamu, ne ndabamu n'ak'olukumi ak'awamu ng'era ssente zino ziraga nti giri emitwalo mukaaga mu enkumi ssatu omugatte gwe ndabako essaawa zino wano we ndi.

Ndaba abazimbi oba abaseresi nga bapima nga bagenda kusereka ennyumba bagimalirize akasolya kwe kanaatuula. Abaseresi bano.

Ndaba amayumba amangi ndaba abantu ndaba ekku amakubo oba enguudo ndaba emiti egya kiragala.

Ndaba abaami abadduka ekikumi abadduka emisinde ng'era kuliko abasooloobyeko ali mu kkala eya kiragala owookubiri ali mu kkala eya bbulu addako ali mu kkala eya kyenvu era nga n'asembyeyo ali mu kkala emmyufu.

Ndaba amazike agatudde gawera ana, nnya mu nnamba. Amazike gano gali mmundo ogulabika obulungi oba oguli mu kkala eya kiragala. Amazike gano galaga nti galidde gakkuse.

Ndaba ekimuli, ndaba ebimuli bingi naye ndabako ekimuli ekis... ekimu ekiriko enjuki era enjuki eyo ndaba emu, ezze oku okufuna omubisi oba enywa omubisi gw'eggya mu kimuli ekyo.

Ndaba ekifo omuli ebivuga nga waliwo n'entebe ezituulwako abakubi b'ebivuga ebyo. Mu bivuga bino nga mulimu eŋŋoma ennene, nnamunjoloba, empuunyi, eya nnankasa n'amadinda. Era ng'eŋŋoma zino ziraga nti ziko zikubwa ng'abakibi baazo bazze ozzikuba.

Ndaba amaato abiri; eryato erimu liraga nti kadde nnyo nnyo ku ddala naye ery'okubiri liraga nti ddamu. Amaato gano galaga nti we gali si nnyanja wabula kalinga akateebe era nga gateekwa okuba nga gakola okusaabaza ku bantu abamu abatasobola kuyita wantu awo nga bayina kkozesa maato oba okusomosa ebintu by'abantu abamu. Amaato gano gasibiddwa bulungi kuba tewali muntu n'omu age... agenda ggakozesa ssaawa zino naye ng'essaawa bw'etuuka egakozesa bateekwa obba bagasumulula.

Ndaba omudaala gwa gonja, waliwo abakyala babiri; abakyala abo babiri kulabika kuliko omukyala atunda n'agula. Kiraga nti omu awaddeyo ssente omulala bamuwa ne bamuwa gonja. Waliwo n'omwami gwe nnengera emabega ayambadde akakoofiira.

Ndaba omwami n'omwana nga bali ku nnyanja n'obwato bwabwe nga bagenda kunyumirwamukko oba nga bamaze okunyumirwakko bagenda oba bagenda kuddayo naye nga bali ku nnyanja n'obwato bwabwe obwo o... buli omu abeera ku kake obw'okuwugirako oba obuta... obubatambuliza ku mazzi.